Daabia ka n nyɛ Anfooni ŋo ni daabia maa nyɛla ŋun ʒi tahapoŋ ka neen kohara bɛ dinni o lahi gbubi gbambili piɛɣu o nuuni ka neenkohara lahi bɛ di gba zaa puuni daa bia maa mali laɣa bihi nu shɛli din gbubi piɛɣu maa ni ni ni tooi nyɛ neen shɛŋa daabia maa neen kohara maa ni n nyɛ polish n ti pahi kpam

Niraba ayi n bɛ Anfooni ŋo ni niraba ayi maa biɛhagu shee maa di yɛn ŋmanila zuɣu chɛbu shee bee baaba salun niraba ayi maa puuni yino ʒila kuɣu zuɣu ka tanpiɛlli pobo ka ŋunbala la mii ʒɛ zuɣusaa n zaŋ baaba mashin n chɛro

Niraba ata n bɛ anfooni ŋo puuni niraba ata maa puuni niraba ayi yɛla liiga dozima ka yino pili zipiligu niraba ata maa gbubila mɛnsin nim tahapona n lihiri dinni kamani shɛli shee ka bi bori maa bi ni bɛ shɛli polo maa nyɛla moɣani bee yoɣu puuni ka boɣa bihi gbi n giliba ka koma bɛ dinni kamani dee salima paɣabau shee la